Ame aɖewo si ke le xɔ gbam. Ɖewo tsitre eye ɖewo tsɔ woƒe dɔwɔnu le wo nɔviwo nam. Wo katã wole woƒe dɔwɔnu me eye wole dɔ wɔm vevie.

Edzo fia teƒe aɖe eye lɔri mɔ hã le mɔ dzi, edzo sia fia eŋu geɖe mekpɔ eŋu geɖe, exɔwo, lɔri mɔwo, kple ame geɖewo le teƒe ma eye edzo fia nuwo katã, eye ame aɖe hã le mɔ me tsom

Ŋutsu aɖe le dɔ wɔm tso akaɖi ŋu eye ɖeviwo ƒoƒu ɖe eŋu hele ekpɔm nu si ke wɔm wole ɖa.

Ɖevio wonɔ aŋtsruɛ dzi eye gbeɖuɖɔ aɖewo hã le woƒe ŋgɔgbe. Ɖewo nɔ aŋtsruɛ dzi le eƒe tame eye ɖewo nɔ e egɔme eye gbeɖuɖɔ hã le woƒe ŋgɔgbe.

Abladzotɔtɔ, egbemumu, sabala, talia, e elãtɔtɔ, ayiyi kple mɔlu.

Ŋutsu aɖewo hã wo le woƒe dɔwɔnu me eye wɔme eve wo le gakpo ɖe asi ele edɔ wɔ tso nu. Ɖeka hã tsitre ɖe adzɔge le wo gbɔ ele wokpɔm nyuie.